Maatiifi hawaasa jechuun, maatii jechuun kan mana tokko keessa yookaasimmoo waliin kan tuuta ta'anii kan jiraatanidha. Hawaasa jechuun ammoo naannoo tokko keessa kan yookaasimmoo baayyinaan kan jiraatanidha.

Geejjiba, Turiizimii fi Immigireeshinii jechuun, Geejjibni dhalli namaa bakkaa bakkatti konkolaataadhaan kan socho'u geejjiba yoo jedhamu; Turiizimii jechuun immoo, bakka daawwatamu, daawwii jechuu dha.

Bineensota manaa fi bineensota alaa jechuun, warreen bineensota manaa jedhaman warra dhala namaa wajjin walitti madaqanii mana keessa jiraatan yoo ta'u, bineensota alaa jechuun immoo dhala namaa wajjin walitti dhufeenya kan hin qabaanne bakkee keessa kan jiraatanii dha.

Kuduraalee fi muduraalee jechuun gosoota nyaataa dhalli namaa itti fayyadamuu dha. Kuduraalee fi muduraalee kun faayidaa hedduu dhala namaatiif kan kennanii dha.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun miidhaginaaf kan nu fayyadani dha. Meeshaaleen garaagaraa akkuma hojii garaagaraaf fayyadan warri kun immoo, bareechuudhaaf, miidhagsuudhaaf kan dhalli namaa itti fayyadamu meeshaalee miidhaginaa jedhamuun beekamu

Tajaajila bu'uuraa fi gurgurtaa qinxaaboo jechuun bu'uurumaan tajaajilaaf kan oolan jechuudha. Gurgurtaa qinxaaboo jechuun immoo kukkutaan kan gurguraman jechuudha.

Maatii jechuun kan mana tokko keessa waliin jiraatan (akka maatiitti waliin ta'anii kan jiraatan) ta'ee haadha yookaan abbaa tokkorraa dhalatanii maatiiwwan kan waliif ta'an. Hawaasa jechuun immoo bakka tokko yookaan immoo naannoo tokko dhoobbatee kan jiru dha.

Miidiyaa Hawaasaa jechuun hawaasni miidiyaa sana irratti yaada keessa isaatii qabu, gaaffii keessa isaatii qabu, barumsa keessa isaatii qabu miidiyaa sana irratti waliif hiruudhaan, yaada isaa miidiyaa sana irratti kan waliif ibsu 'Miidiyaa Hawaasaa' jedhama.

Bineensota manaa fi bineensota alaa jechuun, Bineensotni manaa namaa wajjin walitti madaqanii mana keessa kan jiraatan yoo ta'u; Bineensota alaa jechuun immoo, namaa wajjin walitti dhufeenya kan hin qabne, bakkee keessa kan jiraatan jechuu dha.

Qonna jechuun midhaan gosa garaa garaa irra qotee irraa fayyadamuudhaaf, lafa qonnaaf ta'u ilaaluu qotee midhaan kan irra facaasu qonnaan bultoonni qonna jedhee jedhamee kan beekamudha.

Tajaajila bu'uuraa fi gurgurtaa qinxaaboo kan jedhamu kun tajaajilli bu'uuraa wanta bu'uuraan itti tajaajilamuudhaaf dhalli namaa fayyadamuu yoo ta'u, gurgurtaa qinxaaboo jechuun immoo kukkutaan kan gurguramu jechuudha.

Kitaabota matseetii fi gaazexaawwan jechuun kitaabni barruuwwan garagaraa kan irratti barraa'udha. Matseetiin guyyaa eebbaa fi kan kana fakkaatan kan qophaa'uudha. Gaazexaawwan immoo oduuwwan garagaraa kan irraa dubbifamanidha.

Daldalaa fi gabaa jechuun dhalli namaa bakka gabaatti waa walirraa bituu fi walitti gurguruudhaan, bu'aa achirraa argatuun, jiruuf jireenya isaa kan gaggeeffatudha. Daldalli gabaa keessatti kan gaggeeffamudha.

Biqiltoota jechuun dacheen kun kan ittiin uwwifamtee jirtu, uumamaanis ta'e kan biqilan, dhalli namaas ta'e kan dhaabee, kan guddisu faayidaa gara garaa jan qabani dha. Kanneen akka haala qilleensaa to'achuuf, miidhaginaaf, akkasumallee gaaddisaaf kan fayyadani dha.

Qonna jechuun lafa midhaan baasuudhaaf ta'u qonnaan bultoonni irra qotuudhaan, midhaan garaa garaa irra facaasuudhaan, galii kan irraa argatan kan qotamu sun qonna jedhamee kan beekamu qonnaan bultootaan kan qotamudha.

Maashinoota jechuun mi'oota caccaban, mi'oota daddaban ittiin sirreessuudhaaf, ittiin qaqqajeeshuudhaaf dhalli namaa kan ittiin fayyadamu maashinoota jedhamee kan beekamudha.

Meeshaalee manaa fi waajjiraalee jechuun meeshaaleen manaa meeshaa dhalli namaa mana keessatti ittiin fayyadamudha. Meeshaalee waajjiraa jechuun ammoo meeshaa dhalli namaa waajjira keessatti ittiin fayyadamudha.

Daldalaa fi gabaa jechuun dhalli namaa bittaa fi gurgurtaa isaa gabaa keessatti kan gaggeessu bu'aa inni bittaa fi gurgurtaa irraa argatu immoo daldalaa yoo jedhamu, daldalli gabaa keessatti kan gaggeeffamu jechuudha.

Siyaasa jechuun mootummaa biyya tokko bulchuu fi uummata biyya sana keessa jiraatu gidduutti kan adeemsifamu, biyya tokko keessatti kan gaggeeffamu siyaasa jedhamee kan beekamudha.

Geejiba jechuun bakka tokkoo gara bakka tokkotti kan ittiin deeman meeshaalee adeemsa fakkeenyaaf kanneen akka konkolaataa, xiyyaara, fardaan fi baabura garaagaraati.

Geejjibaa fi konkolaataawwan jechuun dhalli namaa bakka tokko irraa ka'ee bakka tokko gahuudhaaf, konkolaataadhaan kan deemu geejjibaa fi konkolaataawwan jedhamuun kan beekamudha.

Qonna jechuun dhalli namaa bakka miidhaan baasuudhaaf hin ta'a jedhamee yaadamu tokko qotuudhaan midhaan gosa gara garaa irra facaasuu dhaan, jiruuf jireenya isaa ittiin geggeeffachuudhaaf galii qotee kan irraa argatu sun 'Qonna' jedhama.

Alaabaa fi asxaa jechuun alaabaan ibsituu biyya tokkoo, biyyi tokko kan ittiin ibsamtu eenyummaa biyya tokko kan ibsu ta'ee, asxaa jechuun immoo mallattoo gidduu alaabaa kanaatti argamu immoo asxaa jedhama.

Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa jechuun manneen dhugaatii dhugaatiiwwan gosti garaagaraa keessatti kan gurguramanidha. Manneen nyaataa immoo nyaata gosa garaagaraa keessatti kan gurguramanidha. Innis dhalli namaa bakka sana deemuun kan dhuguu fi kan nyaatudha.

Faaya jechuun miidhagina jechuudha. Waanti tokkoo gara inni itti miidhagee kan inni ittiin bareedee kan inni ittiin uwwifamee argamuu, faaya jedhamuun kan beekamuuf kan waamamuudha.

Beeksisa jechuun qaamni tokko namni dhuunfaan yookaan dhaabbatni tokko waanta isa bira jiru beeksifachuuf kan itti fayyadamuu, kan beeksifatu sunii beeksisa jedhamee kan beekamudha.

Geejjiba, Turizimii fi Immigireeshiniin jechuun geejjiba jechuun dhalli namaa konkolaataadhaan bakka tokko irraa bakka tokkotti kan socho'u yoo ta'u, turizimii jechuun immoo waanta daawwatamu tokko, daawwii tokko jechuun ibsuu ni dandeenya.

Kuduraalee fi muduraalee jechuun gosoota nyaataa dhalli namaa nyaachuuf itti fayyadamuu jechuudha. Gosoonni kuduraalee fi muduraalee Kunis kanneen akka kaarotii, timaatimii fi kanneen kana fakkaatan kuduraalee fi muduraalee jedhamu.

Amantaa jechuun dhalli namaa wanta tokko otoo hin argiin akka nama argeetti waan dhagahe irraa, waan barate irraa na fayyisa, naaf ta'a, waaqa kooti boriif abdii kooti jechuudhaan amanatee kan jiraatu amantaa jedhama.

Beeksisa jechuun namni dhuunfaan tokko yookaas dhaabbati tokko hojiidhaafis ta'ee waan biraaf wanta isa bira jiru kan beeksifatudha jechuudha. Innis qaamni beeksisa sana argu wanta qaama beeksisa beeksifate bukkee jiru akka hubatuufi jechuudha.

Barumsa jechuun dhalli namaa wanta ofii isaatii hin beekne tokko qaama beekurraa kan baratu bifa baruu fi barsiisuuf bifa gorsuu fi gorfamuutiin kan dhiyaatudha. Kan dhiyaatus kanneen akka manneen amantaa keessattidha.

Meeshaalee addaa addaa jechuun Meeshaaleen gosti garaagaraa hojii garaagaraa hojjechuudhaaf dhalli namaa itti fayyadamu, bakka tokkotti kan argaman Meeshaalee addaa addaa jedhamuudhaan akka walii galaatti kan waamamanidha.

Beeksisa jechuun namni dhuunfaan tokko yookaas dhaabbatni tokko waanta isa bira jiru beeksifachuudhaaf, mul'ifachuudhaaf, agarsiifachuudhaaf kan beeksifatu beeksisa jedhamee kan waamamudha.

faaya jechuun miidhagina wanta tokko ittiin miidhagee bareedee ittiin hawwatamaa ta'ee jiraatu jechuudha. Innis kan miidhagsu kan bareechu kan faayamee jiru sun faaya jedhama.

Geejjibaa fi konkoolaatawwaan jechuun dhalli nama bakka miilla isaatiin deemee ga'uun itti ulfatu konkolaatadhan yeroo murasatti ga'uu kan filatu geejibaa fi konkolaatawwan jedhamuun kan beekamudha.

Amantaa jechuun wanta tokko kan itti amanan naaf ta'a jedhaniiti. Fakkeenyaaf Waaqatti kan amanan Akka lubbuu du'a oolchu yookiin immoo akka gargaaruuf jedhamee kan itti amanamuu dha. Wanta naaf ta'a; na baasa jedhanii itti amananii dha.

Giddu gala bashannanaa jechuun bakka dhalli namaa itti bashannanu keessaa giddu galeessaan, haala gaariidhaan, irra jireessaan dhalli namaa filatee akka waliigalaatti kan bakka sana deemee itti bashannanu gidduu gala bashannanaa jedhama.

Manaa fi mana jireenyaa jechuun dhalli namaa keessa jiraachuudhaaf kanneen akka: mukkeenii, siibilawwan, dhagaa fi kan kana fakkaatan irraa ijaarratee kan inni keessa jiraatu manaa fi mana jireenyaa jedhamee kan beekamudha.

Kuduraalee fi muduraalee jechuun gosoota nyaataa dhalli namaa itti fayyadamudha. Gosoonni kuduraalee fi muduraalee kunis faayidaa hedduu kan qabanidha. Gosooti kunis kanneen akka kaarotii, timaatimii fi kan kana fakkaatanidha.

Rifeensa jechuun wantoota dhala namaarrattis ta'ee uumamtoota kan biroo irratti mul'atanidha jechuudha. Yeroo baay'ee bifti rifeensi qabu dhala namaarratti kan mul'atu gurraacha. Uumamtoota kanneen biroorratti kan mul'atu immoo bifa garaagaraa kan qabudha.

Meeshaalee manaa jechuun mana keessa qofatti dhalli namaa kan itti fayyadamu jechuudha. Kanneen akka teessuma irra taa'anii, kanneen akka siree irra rafanii fikan kana fakkaatan meeshaalee manaa jedhamuun kan dhalli namaa itti fayyadamudha.

Siyaasa jechuun mootummaa biyya bulchu tokkoo fi uummata biyya sanatti argaman gidduutti bifa wal mormuu dhaaf anatu bulchaa, anatu bulchaa kan jedhu, wal saamuudhaaf kan geeggeeffamu 'Siyaasa' jefhama.

Siyaasa jechuun dhimma yookiin olola biyya tokko irratti yookiin immoo waan biyya tokkoof faayidaa qabu; biyyi tokko akkamitti akka guddattuuf yookin immoo biyyi tokko akkamitti diinagdeen ishee guddachuu akka qabu kan barsiisuu dha.

Meeshaalee manaa jechuun dhalli namaa mana keessatti kan itti fayyadamu kanneen akka ittiin nyaata bulcheeffachuu, ittiin nyaata nyaachuu, irra taa'uu fi irra rafuu kan fakkaatan meeshaalee mana keessaa jedhamanii kan beekamanidha.

Qoricha aadaa jechuun kan saayinsawwaa hin taane, seeraan kan hin qoratamnee fi naannoo keessatti kan jiru. Fakkeenyaaf kanneen akka hidda mukaa, baala mukaa, firee fi wanneen garaa garaa argamanidha. Fayyisuu irratti yookaas dhibee namaa irraa balleessuudhaaf yoo akkam godhan nama fayidaa kennuu danda'u?

Kopheewwan jechuun dhalli namaa miila isaatti kan kaawwatee deemudha. Innis miilli isaa miidhama garaa garaatiif akka hin hubamneefidha. Kopheewwan kanneen akka gogaa horii fi kan kana fakkaatan irraa qophaa'an miila isaatti kaawwatee kan deemu yoo ta'u, kopheewwan jedhamuunis beekamu.

Asxaa jechuun mallattoo gidduu alaabaa biyyi tokko ittiin ibsamtu gidduutti mul'attu 'Asxaa' jedhamee kan waamamuu fi kan beekamu jechuu dha. Innis gidduu alaabaatti kan argamu jechuu dha.

Qoricha aadaa jechuun dhalli namaa dhukkuba isaa irraa baraaramuudhaaf biqilootas ta'u kan biqiloota fakkaatan naannoo isaaniitti argamu irraa qopheeffachuudhaan kan itti fayyadamee dhukkuba isaarraa of oolchuuf yaalu qoricha aadaa jedhama.

Barumsa jechuun dhalli namaa wanta ofii isaatii hin beekne tokko qaama beekurraa kan baratu jechuudha. Innis manneen barumsaa fi manneen amantaa garaagaraa keessatti kan kennamudha. Bifa baruu fi barsiisuudhaan bifa gorsuu fi gorfamuudhaan kan kennamu jechuudha.

Geejiba fi konkolaataawwan jechuun dhalli namaa bakka miilaan deemee gahuu hin dandeenye konkolaataa fayyadamuudhaan yeroo muraasatti gahuudhaaf kan deemu geejibaa fi konkolaataawwan jedhamee kan beekamuudha.

Muuziqaa jechuun dhala namaatiin dhala namaatiif kan dhiyaatu jechuudha. Innis kan dhiyeessu miira keessa isaa jiru kan ibsatu yoo ta'u, kan dhaggeeffatu immoo hubannoo irraa argachuuf bu'aa aartii sammuuf kan dhaggeeffatu jechuudha.

Meeshaalee adda addaa jechuun meeshaalee dhalli namaa hojii gara garaa hojjechuuf itti fayyadamu, meeshaalee gara garaa bakka tokkotti argaman 'Meeshaalee adda addaa' jedhamuun kan beekamanii fi kan waamamani dha.

Kopheewwan jechuun dhalli namaa miilli isaa miidhama gara garaatiin akka hin hubamneef akka hin miidhamneef kopheewwan kanneen akka gogaa horii fi kan kana fakkaatan irraa qophaa'u faana miilla isaatti kaawwachuu dhaan ittiin bakkaa bakkatti socho'u 'Kopheewwan' jedhama.

Hooggantoota beekkamoo jechuun namoota hojii tokko irratti hooggansa qaban. Hooggantummaa isaanii kanaan immoo namoota biratti fudhatama kan qaban fi uummanni biyyicha keessa jiran kan isaan beekan hooggantoota jedhamu.

Hojii jechuun dhalli namaa ittin jiraachuudhaani fi ittiin jiruu fi jireenya isaa fooyyeffachuudhaan, ittiin galii isaa fooyyeffachuudhaaf wanta tokko filatee na baasa jedhee kan hojjetu hojii jedhama.

Oduun waanta gabaasa tokko irratti dhihaatu, qaama tokko irraa kan qaama biroo irratti dabarfamudha jechuudha. Oduun waa'ee wanta tokko oduu dabarsuuf gara qaama biraatti dabarsee haasawu Oduu jedhama. Oduun maddoota akkamii akkamii irraa argama?

Daldalaa fi gabaa jechuun dhalli namaa gabaatti waa wal'irraa bituu fi waa walitti gurguruudhaan bu'aa achirraaa argamuun jiruu fi jireenya isaa kan geggeeffatu yoo ta'u, daldalli gabaa keessatti kan geggeeffamuu dha.

Amantaa jechuun dhalli namaa waanta tokko otoo hin argiin akka waanta argeetti naa ta'a, na fayyisa, waaqakooti, jireenya koo boriif naa ta'a jedhee kan itti amanu amantaa jedhamee kan beekamudha.

Rifeensa jechuun immoo kan qaama keenya irratti mul'atu akkasumaas immo qaama lubbuu qabeenyii irratti kan mul'atudha. Faakkenyaaf reffensaa mata keenyaa faakkeenya gochuu dandeenya. Bareedinaaf yookiin qaama keenyaa kan barrechuudha.

Geejjiba, turizimii fi Immigireeshinii jechuun geejjibni dhalli namaa bakkaa bakkatti kan socho'u konkolaataadhaan bakka tokkorraa bakka tokko gahuudhaaf yoo ta'u, turizimiin immoo bakka daawwatamu tokkoon turizimii jenna.

Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa jechuun, manneen dhugaatii dhugaatiiwwan gosti garaagaraa keessatti kan gurguraman yoo ta'u, manneen nyaataa jechuun immoo nyaatni gosti garaagaraa kan keessatti gurguramu, dhalli namaa bakka sana deemuun kan dhuguu fi kan nyaatu jechuu dha.

Gabaa fi Daldala: Gabaa jechuun kan dhaabbataa yookaan immoo bakka tokko wanti bitamu itti dhaabbataadhaan gurguramu jechuudha. Daladala jechuun immoo wanta qabeenya yookiin meeshaalee gara garaa haa ta'u, midhaan gara garaa haa ta'u bakka sanaa fuudhamee kan gurguramudha.

Ogummaa fi aadaa jechuun ogummaan dhalli namaa waan tokko kalaquudhaaf waan tokko hojjechuudhaaf kan qabu ogummaa yoo jedhamu, aadaan immoo ibsituu naannoo tokkoo yookaan godina tokkoo yookaan biyya tokkoo kan ta'e, kan naannoon tokko ittiin ibsamu jechuudha.

Uumama jechuun kan jalqabaa kaasee jiruufi kan itti guddachaa adeemudha. Uumama jechuun wanta lubbuu qabaniifi kanneen lubbuu hinqabnetti yemmuu hiraman, kan socho'aniifi kan hin sochoonee jedhamanii bakka lamatti kan hiramanidha.

Geejjibaa fi konkolaataawwan jechuun dhalli namaa bakka miilla isaan deemee gahuu hin dandeenye, kan itti ulfaatu, konkolaataa fayyadamuu dhaan yeroo muraasatti kan gahu 'Geejjibaa fi konkolaataawwan' jedhamee kan beekamu dha.

Kitaabota, matseetii fi gaazexaawwan jechuun: Kitaabonni barruuwwan gara garaa kan itti barreeffaman. Matseetiin immoo guyyoota eebbaaf kan kana fakkaatan kan qophaa'an. Gaazexaawwan immoo oduuwwan gara garaa kan irraa dubbifamani dha.

Faaya jechuun kan namni miidhaginaaf godhatu. Guyyaa ayyaanaa, guyyaa qophii garaa garaa qabuu fi shubbisa keessatti ittiin faayyamee aadaasaa bareechuufii miidhaginaaf kan tolu jechuudha.

Kuduraalee fi muduraalee jechuun gosoota nyaataa dhalli namaa itti fayyadamuudha. Kuduraalee fi muduraaleen kun faayidaa guddaa dhala namaatiif kan kennaniidha. Fakkeenyaaf kuduraaleen kun kanneen akka kaarootii, Timaatimii fi kan kana fakkaataniidha.

Giddugala bashannanaa jechuun bakka itti dhalli namaa bashannanu keessaa, giddu galeessaan, irra jireessaan dhalli namaa filatee kan bakka sanatti bahee bashannanu 'Giddugala bashannanaa' jedhamee beekama.

Faashinii jechuun wanta haaraa gabaa keessatti argamu isa duraan ture irratti haaraa ta'ee kan ba'e jechuu dha. Faashinii jechuun gabaa keessatti wanta argamee bitamuu fi wanta tokko irratti ilaalee faashiniidha jedhee hordofuu dha.

Geejjiba turizimii fi immiigireeshinii jechuun, geejjibni dhalli namaa konkolaataadhaan bakkaa bakkatti kan socho'uyoo ta'u, turizimii jechuun immoo wanta daawwatamu bakka daawwii tokkoo turizimii jedhamee kan beekamudha.

Tajaajila bu'uuraa fi gurgurtaa qinxaaboo jechuun tajaajilli bu'uuraa wanta tokko tajaajiluudhaaf bu'uura ka'umsaa kan ta'anidha. Gurgurtaa qinxaaboo jechuun immoo kutaa kutaadhaan kan gurguramanidha jechuudha.

barumsa jechuun dhalli namaa wanta ofii isaatii hin beekne qaama beeku tokkorraa kan baratu jechuudha. Innis kanneen akka mana barumsaa fi manneen amantaa garaagaraa keessatti kan kennamudha. Bifa baruu fi barsiisuu bifa gorsuutiin kan kennamudha.

Barumsa jechuun dhalli namaa waanta hin beekne tokko isa isa caalaa beekurraa kan baratu, bifa baruu fi barsiisuudhaan kan gaggeeffamu jechuudha. Barumsi kunis akaakuuwwan garaa garaa kan mana barumsaa keessatti kennamaniif kan mana amantaa keessatti kennamantu jira.

Qoricha aadaa jechuun dhalli namaa dhukkuba irraa baraaramuudhaaf jecha wantoota garaagaraa wantoota naannoo isaatti argaman irraa qopheeffachuudhaan kan itti fayyadamee dhukkuba isaarraa baraaramuudhaaf yaaludha jechuudha.

Kitaabota, matseetii fi gaazexaawwan jechuun kitaabonni barruun gara garaa kan irratti barreeffaman yoo ta'u, matseetiin immoo kanneen akka guyyaa eebbaa fi kan kana fakkaatan qophaa'uu fi gaazexaawwan immoo oduuwwan garaa garaa kan irraa dubbifamudha.

Faaya jechuun miidhagina wanta tokko ittiin inni ittiin bareedee miidhagee argamu kan inni ittiin uffifamee argamu faaya jedhama. Faaya jechuun gabaabumatti miidhagina jechuudha.

Meeshaalee manaa fi waajjiraalee jechuun dhalli namaa mana keessatti meeshaa inni fayyadamu meeshaalee manaa jedhama. Meeshaan waajjira keessatti itti fayyadamnu meeshaalee waajjiraa jedhamu.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun waantota misoomaa fi bu'uura ta'anidha. Naannoo tokko keessatti madda hojiilee kan ta'an yookaan hojii tokko ittiin gaggeessuudhaaf kan fayyadan bu'uuraalee misoomaa jedhama.

Miidiyaa hawaasaa jechuun hawaasni miidiyaa sana irratti yaada ofii isaatii qabu, gaaffii keessa isaatii qabu, ceephoo keessa isaatii qabu, miidiyaa irratti kan walii hiru yoo ta'u, kanaafiyyuu miidiyaan sun miidiyaa hawaasaa jedhamee kan wal quunnamsiisudha jechuudha.

Kuduraalee fi muduraalee jechuun gosoota nyaataati. Gosoonni nyaataa kunis kanneen akka kaarotii, timaatimii fi kan kana fakkaatanidha. Gosoota nyaataa kanas nyaachuudhaaf kan itti fayyadamu irra caalaatti dhala namaati.

Siyaasa jechuun mootummaa biyya tokko bulchuu fi uummata biyya sana keessa jiraatu gidduutti kan adeemsifamu biyya sana keessatti kan mootummaa fi uummata gidduutti taasifamu siyaasa jedhama.

Hoggantoota beekamoo jechuun hojii tokko irratti gahee hoggansaa kan qaban, hoggantummaa isaaniitiin immoo beekamtii uummata biratti kan qaban, uummati kan isaan beeku hoggantoota beekamoo kan jedhamanidha.

Jiogiraafii jechuun waantota addunyaa kana irratti argaman yookaan bakka waanta tokko kaartaadhaan kan ibsu jechuudha. Seenaa jechuun waa'ee wanta tokko ol kaa'anii galmeessanii booda waa'ee waan sanaa ittiin yaadatan jechuudha.

Naannoo jechuun wanta naannoo tokko keessatti argamu ta'ee kan bakka ibsu jechuudha. Uumama jechuun immoo kan dhalatanii bakka tokkotti uumamaan jiran jechuudha kan uumaadhaan uumamanii jiran jechuudha. Isa kan kan ibsu.